Hariho ekyombeko ekibariyo nibombeka kyishakize amabati g'erangi ya bururu Kandi ekyombeko eki nikirebeka kuba riri eiramizo . Nebasa kuba eri ekanisa ningashi ekereziya.

Omusiri gwakabegi Kandi omu musiri omu harimu abantu bashatu. Harimu omukazi omukuru, harimu n'omwana n'omwana ondijo omuto. Boona bakwatsire efuka bariyo nibagyezaho kuhingirira kabegi.

Hariho emotoka kandi emotoka egi, eri omu ruguuto eriho obutaara bubiri burikutukura kandi nikireebeka eri n'erindiro ry'enyamaishwa harimu emiti kandi kuriya hariyo eizooba ririkurenga

Hariho ebyombeko byomekire omu runyiriri kandi niribaasa kuba riri eishomero. Hariho abaana abari kuriya omu dirisa bariyo nibareeba aba abantu abariyo nibakora. Kandi abakazi aba nooshusha nibagyezaho kukaata eitaka bagyezeho kukora amatafaari.

Aha hariho ebintu eby'emiringo etari emwe n'emwe ebi barikubumba n'engaro kuruga omu eibumba nindeebaho enyungu, hariho nana enyabya ezibarikubaasa kuriiramu.

Omukazi ajwaire burawuzi y'erangi ya papo kandi akwatsire ka kompyuta omu ngaro aine ebi ariyo nahandiika kandi ajwaire garubindi atsibire n'eishokye.

Egi n'enyanja kandi amaizi gariyo nigagyenda n'amani Kandi omu nyanja omu hariho eryato . Hariho amaato abiri Kandi omu maato ago harumu abantu.

Hariho ebihumi biingi by'enjoki Kandi omuntu ariyo nagyezaho kuhakuura obwoki obu Kandi ajwire ebijwaro ebikumushweka kugira ngu enjoki zitakamutonera.

Ogu n'omusiri Kandi omu musiri omu harimu abashaija babiri baine ente ,ente ezi n'ente ezibarikukoresa kuhinga bariyo nibazikoresa kubahingira omusiri gwabo.

Engaro z'omuntu zikwatsire omutsyo kandi aha ahakabaaho ariyo nashara ekishaka ekiturikweta rukaka Kandi rukaka egi neshariira munonga ariyo nasharamu ekyo ekintu eky'ahagati.

Omukazi ayekomire ekitamba aha mutwe kandi ajwaire blauzi eriho ebimuri bya pinki kandi blauzi neye erangi ya buruuru kandi kuriya enyuma hariyo ahu baniikire emyenda.

Hariho enyamaishwa ina ezi barikweta embogo kandi ibiri ziriyo nibishushana nka ezirikurwana kandi emwe eyemereire aha omu maizi.

Abashaho bari ahu barikushemereza abantu Kandi bariyo nibagyezaho kushemeza omuntu Kandi bajwire ebijwaro bya bururu Kandi bajwire na masiki aha munwa.

Ebi n'ebimuri harimu ebimuri ebyine erangi eya purple kandi harimu n'ebimuri ebyine erangi erikwera kandi aha kimuri aho ekya purple hateekamireho enjoki.

Hariho abakazi babiri babajungu kandi boona bashutamire aha nteebe aha meeza yaabo hariho kompyuta kandi haine ebi bariyo nibagyezaho kuronda aha kompyuta omu bishushani omwo harimu ebishushani eby'omunju

Ogu n'omwanya gw'amaduuka kandi hariho nahubakuguriza amakara bagashukire aho ahansi kandi aha rubaju rw'amakara hariho akaana kemereire kandi abashaija babiri omwe ajwaire ekofiira y'abasiiramu bashutamire aha kafoomu kandi akaana kariyo nikabaraba omu maisho.

Hariho abashaija bashatu Kandi hariho nana ente Kandi baba nibagyezaho kukwata ente kwonka ente yabakiza amaani eriyo neyiruka.

Omukazi ashemereirwe ,ariyo natambura Kandi ayekoreire ebaketi aha mutwe Kandi nikishushana ebaketi egyi nagurizamu amandaazi

Hariho ekinyonyi eki barikweta karoori kirotami aha omukanyaatsi Kandi omwanya obundi ohwaha rubaju tigurimu bunyaatsi gurimu amabaare .

Aha nibagurizaho ebyozi, bagurizaho wotameroni, hariho eminekye, ovakedo n'ebintu bingi. Hariyo omukazi orikuguza omwe ayemereire ondiijo ashutami.

Aha hariho emotoka y'abaporisi eyemereire Kandi enyima hashutamireyo abaporisi Kandi abaporisi abamwe babiri bemereire aha rubaju rwayo Kandi omwe ahekyire embundu ahekyire n'akashaho omu bitsya.

Aha meeza hariho ekikopo kya Gama kandi aha rubaju rw'ekikopo hariho Donati kandi Donati egyo eri aha rupapura nikireebeka omuntu ariyo naaza kunywa chai

Omushaija ajwire ekijwaro kirikwera Kandi akwastire akooma ariyo nahindura enyama eyari kwosya Kandi enyama egi neshushana nk'enyama y'enkoko.

Omwanya ogu nogwetauni kandi gurimu ebyombeko kandi nindeebaho nana ekyombeko ekihandikirweho centenary bank kandi aha aha rubaju rw'oruguuto hariho omwishiki owareeta omwana muto yamushitamisa aha ruguuto ninteekateka nayenda ngu abarikurabaho babaase kumuha obuhwezi.

N'omwanya gw'etawuni kandi hariho ebizimbe biraingwa kandi ahagati y'ebizimbe niharabaho oruguuto kandi omuruguuto omu ahagati habyirwemu emiti hariho na ekikondo kya Sora.

Omushaija hamwe n'eka ye bari aha omuka, enju yaabo n'ey'obudongo kandi omushaija ashutami akwatsire ekikopo ariyo nanywa kandi omukazi akwatsire enfuuka nooshusha ariyo naaza omu musiri

Ekishushani ky'ente, ente ni nyingi munonga ziri omu muhanda kandi ente ezi zoona ziine amahembe harimu ezi ebibara kandi n'ezitaine mabara

Omukishaka harimu ekinyamaishwa kimwe eki barikweta ekihundu kandi empundu egi eri nyonka omu kishaka kandi ekuzire munonga kandi eine ekibara kirikwera aha mugongo

Aha hariho ekiju kyebibaaho kandi aha omu muryango hemereireho omwana muto ariyo nareeba aheeru komunda kuriya hariyo omwirima kwonka nindeebayo akatebe ka purasitika

Ogu n'omwanya gw'amaduuka kandi aha ah'okubanza nibagurizaho ebiteteeya by'abakazi kandi k'okweyogyeraho omu maisho nibagurizaho obugaari obu barikutsindikiramu abaana bato kandi kamwe akagaari omushaija akataire aha mutwe.

Hariho ebinyaatsi kandi omu binyaatsi omu habyamiremu enjojo, enjojo egi ekuzire kandi nereebeka yaruha eriyo ehuumwireho.

Oruguudo rwa koransi Kandi omu ruguudo omu harimu emotoka emwe eriyo negyenda Kandi orubaju rw'oruguudo hariyo amaju miingi harimu n'emiti.

Hariho akantu akarukiregye n'engaro bakarukire omu rangi zitarikushushana kakozirwe gye nikareebeka gye kandi akantu aka nobaasa kukakoresa nka okutekaho esafuuriya nigashi wayenda nokahanika omunju nikareebeka gye.

Omwanya ogu harimu emiti kandi ekicweka ekimwe nikireebeka kirimu emisiri kandi kuriyo obuseeri omu miti hariyo n'entookye hariyo n'amaju

Ogu n'omwanya ogu bakuteekyeramu waragi hariho eduramu ei bakuteekyeramu kandi omu duramu omu niharugamu orushekye orukuza omu kadoomora kugira ngu waragi ebaase kuzamu.

Omushaija ayekoreire akadeeya karimu ebintu aha mutwe Kandi akadeeya ako nikabaasa kuba karimu emyenda nabaasa kuba naguza ebikade ariyo natambura omu ruguuto.